Nyɔnu aɖe dze ŋe ɖe avɔgbawo dzi. Avɔwo sɔgbɔ ale gbegbe. Wode ɖewo aŋe me eye womede ɖewo aŋe me o. Esiwo le aŋe me la woɖo wo ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu. Ɖewo le eme abe eve, etɔ̃, ɖeka.

Tugbedzɛ etɔ̃, ɖekadzɛ ɖeka wole ƒuta. Tugbedze eve nɔ anyi ɖe sɔ dzi. Tugbedzɛ ɖeka le megbe hedo asi ɖa. Ɖekadzɛ si le wo ŋu la lé sɔa ƒe ka ɖe asi hele wo kplɔm.

Nyɔnuvi ɖevi siawo ɖo nukomo, wolé agba ɖe asi. Nuɖuɖu kuklui kpɔtɔ ɖe agba me. Ɖeka bla ta, ɖeka ɖɔ kuku yibɔ, eve kpɔtɔewo ƒo ɖa.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe klotsinu, tsi ŋɛkui aɖe le egbɔ, ɖevi ene aɖewo hã le egbɔ, ɖeka medo awu o, wome etɔ̃ bɔbɔ ɖe klotsinu hele ekpɔm, ame bubu aɖewo hã le tsitre le ekpɔm

Dada aɖe nɔ anyi ɖe eƒe dzodoƒe hele nu kpam. Aŋego eve le egbɔ. Aŋegui le egbɔ. Kupɔtu le egbɔ. Nutɔgba le kupɔtua dzi. Gatsi le nutɔgba me. kusi le egbɔ.

Ŋutsuvi etɔ̃ kple nyɔnuvi ɖeka wole tɔto beyewoaku tsi. Ŋutsuvi ɖeka lé tsasi ɖe asi eye ame kpɔtɔewo lé aŋego ɖe asi. Nyɔnuvi la ɖɔ kuku.

Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka kple ɖevia etɔ̃ wole seƒoƒobɔ vi aɖe gbɔ. Wodo seƒoƒowo ɖe abɔ vi la me. Wodo vuvɔmewuwo eye woɖo asiwuiwo hã.

Yevuvi aɖe tsɔ akɔ anyi ɖe eƒe fefe nuwo gbɔ hele fefem kple wo abe keteke, keteke mɔ, amewo kple fefe nu bubuwo.

Ɖeviwo le sukuxɔ me kpeɖe woƒe nufiala ŋuti. Wole nu srɔ̃m tso dzɔdzɔmeŋutinunya ŋu. Nuŋlɔkpe le womegbe. Nuŋɔŋlɔ le nuŋlɔkpe la dzi. Dzɔdzɔmeŋutinunya ƒe nu zãzawo le kplɔ dzi le wo ŋgɔ

Nyɔnu aɖe le ŋutsuwo dome. Ŋutsu ɖeka le mɔƒonu ɖe nu hele nu ƒom ɖe eme. Ame aɖe le foni ɖe asi hedo ɖe yame. Nuŋɔŋlɔ aɖe le ame si le mɔƒonu la ɖe asi megbe.

Aɖaka le ŋutsu kple nyɔnuwo wo ŋkume, ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu aɖe gbɔ. Ame aɖewo ɖɔ kuku, eye eɖewo meɖɔ kuku o. ame siawo le fafam ne woƒe ameyinugbea.

Ɖeviwo le nusrɔ̃ƒe, yevu nyɔnu aɖe le wo gbɔ henɔ anyi ɖe nusrɔ̃vi ɖeka xa. Ŋutsu aɖe le mɔa ƒe mɔnu. Nuŋɔŋlɔ le kpe la dzi le wo megbe. Agbalẽ le nusrɔ̃viawo ƒe ŋkume.

Woɖo nuɖuɖu vovovowo ƒe asi ɖe afi sai. Nyɔnu etɔ̃ le wo gbɔ. Nuɖuɖu vovovo siawo nye atɔtɔ, aŋutsi, akɔɖu, tomatosi, atadi kple bubuawo.

Ŋutsu ene kple nyɔnu ɖeka wole ʋɔnuɖrɔƒe aɖe, ŋutsu ɖeka nɔ anyi ŋutsu etɔ̃ kpɔtɔɛwo le tsitre. Ŋutsu ɖeka kɔ abɔ dzi hele adzɔgbe ɖem eye ame evelia dze ŋgɔɛ.

mɔɖaŋuŋutidɔwɔa siawo le xɔgã aɖe me le mɔɖaŋu gã aɖe gbɔ. Atrakpui etɔ̃ aɖewo le wo gbɔ eye mɔɖaŋuŋutidɔwɔlawo kpla ŋuw ɖe ŋuti. Latrikikawo le wo gbɔ le anygba.

aƒetɔ aɖe si do awu ʋi heɖo kuku la le takomɔ ɖe asi hele t kom na aƒetɔ tsitsi aɖe si nɔ anyi ɖe egbɔ. Etsƒ avɔ ʋi tsɔ kɔme nɛ. Yaƒomɔ hã le ƒoƒom ɖe wo.

mɔɖanu ŋutiŋunyala siawo le woƒe mɔɖaŋu dɔwɔƒe wóle gakpowo tum eye amaɖewo le gakpo ɖe asi wókatã wóɖɔ kuku ame aɖewo ɖɔ kuku aŋtiɖiɖi tɔ eye ame aɖewo ɖó kuku yi woɖó asiwui hã

amesiawo ƒe xexlēme de adre wonye ŋutsu kple nyɔnuwo, wodó dzi kple anyi ƒe awu eye woɖɔ kukuwo me aɖewo ɖɔ kuku yi eye ame aɖewo ɖo kuku dzĩ woɖó asiwuiwo hã xɔ gã aɖe le wó megbe

Ŋutsuwo, nyɔnuwo, ɖeviwo wobla woƒe agbawo vovovovo. Ɖewo le megbe na wo, ɖewo lée ɖe asi, wozɔzɔm le gbe ƒuƒu aɖe me heyina ɖe du aɖe me.

Ɖekadze aɖe da sola panel kple tivi ɖe ʋetotogbe le anyigba eye eŋu kple dzokeke ƒe batri le egbɔ. Ekɔ dzokeke kple ŋu la ƒe batri kɔ tsake kple sola panel la.

Nyɔnuvi ɖevi atɔwo kpla yevu nyɔnu aɖe. Yevu nyɔnua ɖɔ tsitsi yibɔ eye wodo awu ʋi. Ŋutsuvi ɖevi aɖe le wogbɔ mele afɔpa me o eye nyɔnuviawo wodo afɔkpa.

Dɔnɔdzikpɔlawo kple nyɔnu aɖewo le agbadɔ gɔme le xɔ aɖe gbɔ. Dɔnɔdzikpɔla eve nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu hele nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me na ameawo. Nyɔnuawo lé ɖeviawo ɖe asi.

Dzotsiŋu aɖe teɖe Goil mɔmemɔidzraƒe ƒe mɔfiati la gbɔ. Ŋu bubu le mɔa godo le mɔdodoa dzi. Ame aɖewo hã le mɔa godo. Dzudzɔʋi le tutum le afi si ke dzoa bi le.

Ŋutsuwo sɔgbɔ eye wodo awu yibɔwo. Ɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ ɖewo ɖɔ kuku yibɔwo, ame aɖewo hã do awu amadede vovovowo, wolé nuŋɔŋlɔ ƒe ati vovovowo ɖe asi tsɔ le fafiam.

Ʋeɖula wome adre wole ʋe ɖum ɖe ŋu si ƒom ŋutsu aɖewo na wo le la dzi le aƒe aɖe me. Xɔ aɖe le wo gbɔ. Zialofoŋ ƒe tata le xɔ la dzi eye ʋeɖulawo bla nu ɖe afɔ.

Amewo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃ƒe. Amerika flagi le ŋɔnudrɔ̃la la gbɔ. Ŋutsu kple nyɔnu aɖe le tsitre ŋu. Nyɔnu si le tsitre ŋu la dzɔ ŋgɔ ameha siwo le akpa ɖeka.

nyɔnu aɖe le ɖevi aɖe ɖe asi hele avi fam ŋutsu aɖe le foto ɖemee ŋutsu bubu aɖe bɔbɔ hele eƒe ŋkume kpɔm sukuvi nyɔnuvi eveawo trɔ megbe dewo hele foto ɖem

Fiakuku le ta na tugbefia nyɔnu aɖe. Edo asi ɖe dzi hele ŋuŋum. Fiazikpui le emegbe. Ame bubuwo le exadzi nɛ. Ŋutsu aɖe hã le megbe lé mɔƒonu ɖe asi.

Ame etɔ̃ aɖewo le xɔ aɖe me eye wole aɖaŋu ɖem tso nane ŋuti. Ame eve nɔ anyi ɖe xuil tsɛy zikpui la me eye ame eve le tsitre, ame ɖeka do dɔgoe eye wòlé nu aɖe ɖe asi.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le xɔ aɖe si me wosrɔ̃na dzɔdzɔmenuny ƒe nugɔmekuku wɔnawo le. Kplɔ ʋi legbe aɖe le wo ŋkume eye wo katã wodo au ʋiwo. Wo dɔ wɔm tso atike aɖe ŋu.

Ŋutsu siwo le fli lo la do ta legbe yibɔ awu yibɔ afɔkpa yibɔ kuku yibɔ wole zɔzɔm le valanda dzi. Ŋutsu bubu kɔ xa le valanda dzi kplɔm, wokɔ gakpowo wɔ ŋɔtruawoe.

amewo sɔgbɔ alegbegbe le exɔ gã aɖe ŋkume nuŋɔŋlɔ si le xɔ gã sia dzia enye kumasi wusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã ʋu etɔ̃ le afima

lãmesē fefewɔla aɖewo le lãmesē fefewɔƒe wodó awu ɣe kple atakpui yibɔ nuŋɔŋlɔwo le awuɣiawo me aŋtsiɖiɖi ƒe dzesi le awu ɣiawo ƒe abɔtawo

Ŋutsu adre aɖewo le xɔ aɖe tame hele dɔ wɔm le sola paneli ŋuti. Ŋutsu eve le tsitre nu, eve nɔ anyi ɖe sola paneli la dzi. Ɖeka do dɔgoe eye ɖeka bɔbɔ ɖe klotsinu le sola paneli la gbɔ hele dɔ wɔm.

Amewo sɔ gbɔ vie ɖe ŋu aɖe me. Gbewo atiwo kple atiglinyi eve le afi ma ame aɖewo ɖɔ tsitsi le ŋu la me. Ŋukula le ŋua dzi.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ wole emɔdodo xa. Nyɔnuawo lé bagi ɖe asi. Mɔkeke aɖe le emɔdodoa dzi, wolalam be mɔkekea nava yi hafi yewoatso mɔ me.

Waakye, abladzo tɔtoe, shitɔ, kabedzigbe, sabala, makaroni, koklozi kple koklolã tɔtoe, wo katã wole agba ʋi aɖe me.

ʋu dzĩ kple ʋu yi aɖewo dógo, wóƒe ŋgɔgbe kple axadziwo gbã gudugudu le dugã aɖe me policiʋu aɖe tɔɖe afima, ŋutsu aɖe hã tɔɖe afima eɖɔ nose mask , eʋu yi aɖe hã gbɔna

Ŋutsuvi ɖevi woame andre wonɔ anyi ɖe atrakpui dzi te ɖe xɔ aɖe ŋu. Kotoku le wo gbɔ. Aŋego yibɔ hã le wo gbɔ. Enu kukluiwo le wo gbɔ le anyigba wole dze ɖom.

Aƒenɔvi aɖe trɔ megbe de aɖakago si me wofa nuwo dana ɖo le dzodoƒe aɖe. Dzodoƒi nuzazã bubu aɖewo le egbɔ abe tsidzodziɖonu, gati, kɔpu, agba.

Nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖeviwo kple nyɔnuvi ɖeviwo, wofɔ woƒe aŋɛgo kple gagbawo ɖo ɖe efli nu hena etsi kuku ɖe wome, nyɔnu ɖeka gba akɔ plke avɔ tsiŋuga aɖe hã le wo gbɔ

Aƒenɔvi aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu hele dɔ wɔm kple eƒe kɔmpita. Ele kɔmpita dzi kpɔm tututu, wɔtsi le alɔtinu ne, edo awu yibɔ, atalegbe yibɔ eye wòwɔ ɖa kpɔ.

Ŋtsu etɔ̃ aɖe siwo nye tso gakpo ŋuti la le dɔ wɔm le gakpoa nu. Wodo dzɔ kple atawo. Woɖɔ kuku ʋiwo. Wodo asiwui eye woɖɔ tsitsiwo.

Sola panel kple dzokeke ƒe batri wole bɛntsi dzi, Ŋutsuvi aɖe lé kɔmpita ɖe asi hele edzi kpɔm. Nudzadzrawo le nudzra kplɔ dzi le ŋutsuvi la gbɔ.

Egebŋkuŋuŋu zikpui etɔ̃ le anyinɔƒe aɖe. Ame ɖeka, ame eve kple ame etɔ̃ tɔwoe li le ɖoɖo nyui aɖe me. Nenemake egbe ŋkuŋuŋui kplɔ hã le dome na wo. Nɔnɔmetata vovovowoe le egli la nu eye wosi aŋɔ ʋi ɖe xɔ la me.